Mmarima mienu, ɔhyeyhɛ ɛkyɛ fitaa, ɔreyɔ nnadeɛ ho adwuma. Nnadeɛ atwa wɔn ho ahyia, ɔbaako ɛkoto hɔ, ɔbaako nso ɛgyina hɔ.

Wɔrehyehyɛ nnadeɛ, baako te afidie mu, baako nso gyina hɔ, abaayewa no te hɔ, ne nsa sɔ dadeɛ mu, barima baako nso koto hɔ.

Asukuufoɔ nkwadaa ne ɔkyerɛkyerɛni a ɔre yɛ nhwehwɛmu. Mienu yɛ mmaa baako yɛ ɔbarima.

Mmayewa no redidi. Baako nsa da awewa mu. Mmienu afee wɔn se. Baako de nsa akata n'ano.

Apue kɛse a w'ahyehyɛ nkonwa etwa ho ahyia. Nkanea ɛwowɔ hɔ. Mpimpraneɛ ɛwo wom bi. Nhwehwɛ ɛwowɔ hɔ.

Aberanteɛ no kuta dadeɛ resosɔ nnwuma. Nneɛma a ɔde sosɔ atwa ne ho ahyia. Wasi ne tiri ase. Ɔhyɛ atade tuntum wɔ soro.

Wɔresa kete. Wɔn nsa kɔ wɔn bo. Baako nso nsa hwɛ fam. Wofira ntoma tuntum ne kɔkɔɔ. Ahenfo bi nso egyina wɔn akyi.

Mmarahyɛbadwamfoɔ wɔ mmarahyɛbadwafie. Wɔredi nkɔmmɔ. Ebi fura ntoma, ebi hyɛ ntoma atadeɛ. Ebi hyɛ fugu. Ebi hyɛ aborɔfo ntadeɛ.

Manhyiafoɔ no rehyɛn mmɛn a wɔnam lɔre kwan mu. Wɔhyehyɛ kyɛ mfitaa a ahyɛnsodeɛ tuntum deda mu. Obi nso kyiniiɛ si ne so.

Ahyɛn nsia a ɛsi ɛhyɛn mu. Ɛbi yɛ ahabammono, kɔkɔɔ ne fitaa. Ɛbi yɛ akokɔsradeɛ ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ ho.

Mmɔfra ɛrebɔ mpaeɛ wɔ mango dua ase, Ababaawa baako abue n’ani, baako nso de ne tiri atwere dua no, baako nso tare dan no.

Wɔresa, mmaa ne yɛ nnum, mmarima mmiɛnsa, mmarima nnan nso rebɔ ntwene. Wɔapagyapagya wɔn nan bankum.

Ɔrekɔ to aba, ɔde abatoɔ krataa rehyɛ abatoɔ adaka mu. Ɔdi santene so, ɛbi yɛ mmarima, mmaa nso wɔ mu.

Borɔdeɛ ampesie gu apɔtɔyowa mu. Kontomire abomu a atua adua ka ho. Pɛɛ ka ho. Kosua mmienu nso ka ho.

Mmɔfra a wɔrehyehyɛ nneɛma. Afidie badwemma si wɔn anim. Wɔreyɛ ho adwuma. Mmaa mmeɛnsa , ɔbarima baako. Mmayewa no hyɛ kiki.

Wɔreyɛ sika kɔkɔɔ ho adwuma. Wɔresa nnɛteɛ. Ebi gyina hɔ. Ebi nso resoa nnɛteɛ.

Nsrahwɛfoɔ a wɔrekasa akyerɛ wɔn. Binom hyɛ kiki. Obi de ne nsa asi ne sisi. Atakwaame dan.

Eda so. Lorry akɛseɛ gyinagyina hɔ. ebi yɛ akokɔ sradeɛ, ebi yɛ kɔkɔɔ ɛbi yɛ fitaa. Kyinniiɛ ahodoɔ sisi hɔ.

Mberantiɛ mienu, wokuta etuo. Wɔhyɛ asrafoɔ ntaadeɛ. Baako gyina hɔ, baako so te hɔ. Nkanporo ne berɛɛ ɛwɔ wɔn ekyi.

Ayaresabea mu adwumayɛfoɔ ɔkura adeɛ a nnipa wu a yɛde ne to mu ɛwɔ ayaresabea mmienu ɛde rekɔ. Ɔde adeɛ akatakata wɔn ano.

Ababaawa no kuta akokɔ sradeɛ. Ɔrehwɛ afidie badwemma no so. Nsa da afidie badwemma no so. Afidie badwemma no yɛ mmienu. Aberanteɛ hyɛ kɔkɔɔ, baako hyɛ tuntum.

Akwantufoɔ a ɛte wiem hyɛn mu, mienu ɛgyina gyina hɔ. Ɔbanbɔnii baako gyina mu. Nea ɔɔtwi ɛwiemu no nso ɛte hɔ.

Wɔreda wɔn afahyɛ edi. Mbɛrema no ntoma si wɔn asene. Mbaa no so nhweniɛ a wesene egu wɔn kɔn mu ɛne wɔn tiri so.

Mmarima nan, mmienu apegyagya wɔn nan asi dua no so. Dua no ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ ne tuntum. Mmienu asi wɔn ti ase reyɛ adwuma. Dadeɛ a wɔahyɛn ho akokɔsradeɛ si wɔn akyi.

Mbabaawa nson. Emu mmienu kuta kura. Ntaadeɛ a ɛhyɛ wɔn fam no yɛ tuntum a fofuo gu soɔ. Nwenneɛ na ɔde anwene ataadeɛ wɔ so.

Wɔreda wɔn kuro mu amammerɛ adi. Wɔresa. Mmarima no bobɔ duku. Mmaa no nso, koraa butubutu wɔn tiri so.

Dondo sisi wɔn anim. Wɔredi asa. Mmaa nsia, wokita kita maa.

Wɔde akyɛseɛ a ɛyɛ lɔɔre safoa rehyɛ abɔfra no nsam. Wɔhyɛ ntadeɛ a ɛsoro yɛ tuntum. Awofoɔ no ani agye.

Mpanimfoɔ nsia a wɔrebɔ ntwene wɔ ɛpo ano. Baako te hɔ hyɛ ataade kɔkɔɔ. mmiɛnsa hyɛ ntoma ataadeɛ. Nnipa bi nso gu ɛpo bu ɛpo no mu redware.

Wɔredidi wɔ adidibea. Abayewa no kuta ahomatorofoɔ. Nsa si wɔn anim. Obi kita sekamma redidi.

Nsɛntwerɛfoɔ a wɔrebɔ dwa sɛ wɔrebɛkasa akyerɛ wɔn. Ɔsraani, wɔgyinagyina hɔ retwɛn wɔn a wɔrebakasa.

Adan bebree wɔ po no ano, bi yɛ abrɔsan, bi yɛ dantia, bi yɛtwi ho fitaa, bi nso yɛntwi ho.

Ɛdan kɛseɛ a nipadɔm wɔ mu. Obi kita aboa gyina hɔ. Obi asɔ ne ba nsa. Obi gyina hɔ pintinn. Obi redi nkɔmmɔ.

Ɔbaa ne ɔbarima. Barima no hyɛ kiki, ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ wɔ soro. Ɔte hɔ, ɔrehyehyɛ mfidie. Kwasi kɔɔkɔɔ no yɛ ɔbaa.

Beaeɛ a wɔdi dwa. Aburo, kabegyi, ankaa, ɛmo. Ɛbi hyehyɛ ɛkyɛ.

Maame no ne ne mma mmeɛnsa, wɔn nyinaa hyɛ ntoma atadeɛ adekorɔ. Wɔgyina lɔɔre kwan mu. Wɔhyɛ mpaboa adekorɔ. Maame ne abaayewa ketewa de ne nsa asɔ wɔn sisi.

Ɔreda afidie a ɔde yɛ afuom dwuma adi. Na ahyɛnsodeɛ no yɛ ahabammono. Mmarima atwa ho ahyia, ɛbi ɛɛfa mfonin.

Ɛna, aberanteɛ, agya, abaayewa. Papa no nsa sɔ dadepɔnkɔ no mu. Ɛna no nsa sɔ dadepɔnkɔ no mu. Lɔɔre kɔkɔɔ si hɔ.

Beaeɛ a wɔde dadepɔnkɔ asisie. Adaka sisi toɔ. Dadeɛ kyɛ hyehyɛ so. Kanea a ɛkyerɛ akwan sisi hɔ. Nnua sisi akyire.

Mmarima mmienu. Wɔrenwono kente. Kente no bi sensɛn hɔ. Nhoma a ɔde nwono kente no bi yɛ kɔkɔɔ, fufuo, tuntum, akokɔ sradeɛ ɛnna ahaban mono.

Ɔmampanin rekasa kyerɛ ne dɔm, dɔm ne bi wɔ n’akyi, bi wɔ n’anim. Dɔm ne bi hyehyɛ kyɛ, ɔmampanin no abae ne nsa akyerɛ wɔn.

Wɔreto dwom. Mmaa mmeɛnsa gyina hɔ. Mmarima nnum tete hɔ regoro.

Ɔde ne nsa esi efidie badwemma ne so. Ɔtwerɔ , ahoma torofoɔ da hɔ. Bresuo so esi nkyɛn.

Ayaresabea, ɛbi da mpa no so, ɛbi te hɔ, ɛbi gyina gyina hɔ de wɔn nsa asɔ wɔn sisi. Ɛbi nso ɛkuntunu hɔ.

Afidie a yɛde funtum asaase, adwumayɛfoɔ mmienu gyina hɔ. baako kita krataa, baako kita ahomatrofoɔ a ɔrekasa soɔ. Ɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ.

Nsrahwɛfoɔ a wɔretɔ adeɛ, bi hyɛ kyɛ, bi nhyɛ hwee, wɔredi dwa. Nhaban wɔ hɔ.

Obi so kyɛnse rekɔ, hɔ yɛ dwa so, nsuo taatae hɔ, obi nso te hɔ, bi te aborɔsan so, wɔrisi dan wɔ hɔ.

Bɔɔso aborɔsan rebɔ nsianeho. Nnipa retwam wɔ bɔɔso no anim. Kanea a ɛkyerɛ sɛ gyina anaa sɛ kɔ si hɔ.

Abusua no atwa ahyia wɔ fie no n'abobo ano. Nyadoa wɔ kɛntɛn mu si hɔ. Asukuufoɔ mmiɛnsa hyɛ sukuu ntaadeɛ. Wɔkpotokoto fam. Mpanimfoɔ nson na ɛwɔ mu. Aduane si gya so.

Nsrahwɛfoɔ a warekɔ nsra. Wɔrekasa kyerɛ wɔn. Obi de ne nsa asɔ ne sisi. Efie no wɔaka ho fitaa.

Mmranteɛ mmienu, baako hyɛ fitaa, baako so hyɛ keente ntaadeɛ. Ahomatrofoɔ nan gu hɔ. Sika hyɛ ne nsam. Ɔrebɔ ahomatrofoɔ no so.

Anatwie awɔrekɔ adidi. Mmerteɛ mmeɛnsa kita mmaa reka wɔn so. Nktaman mmeɛnsa di wɔn akyi.

Wɔretu fam agudeɛ wɔ aforɔ mu. Ebi koto hɔ ressea. Ebi nso gyiana hɔ. Ebi kuta bi.

Mmoa no wɔ nsuo no ano renom nsuo. Sohori no gyina mu renom nsuo. Ebi nso gyina akyire. Asono mmienu gyina akyire. Lɔre si hɔ.

Abarimaa wabu bu na ɔte afidie mu. Obi epia no. Lɔɔre ɛgyina ne nkyɛn, lɔɔre no ahyɛnsodeɛ yɛ ahabammono ne akokɔsradeɛ.

Wɔreyi ɛwoɔ. Mmarima mmienu, ɔbaa baako, ɔbaa no hyɛ kiki. Rɔba fitaa ɛhyɛ no. Ne nsa yɛ akokɔsradeɛ.

Wɔre dua nua, ababaawa no koto hɔ, ɔde ne nsa ɛɛsa anwea, obi nso kuntunu hɔ a ɔɔsɔ ɛdua no mu.

Abammɔfoɔ mmiɛnsa gyina hɔ, temanmufoɔ mmienu gyina hɔ, baako kita krataa retwerɛ, baako asɔ ne kiki mu, baako de ne nsa asɔ ne sisi, abammɔfoɔ lɔɔre mmiɛnsa na ɛgyina hɔ, fie atwa ho ahyia.

Ɔkyerɛkyerɛni, ɔrekyerɛ mpaninfoɔ adeɛ. Ɔbaako twerɛ, ebinom nso abue wɔn krataa mu. Ɔkyerɛkyerɛni no hyɛ ataade fitaa.

Wiam hyɛn gyinabea. Wiam hyɛn gyina hɔ. Abanbɔfoɔ mmienu nso gyinagyina hɔ. Ɔbaako de ne nsa ahyɛ ne bɔtɔm.